Boɣa gbibu shee n boŋo bi zaŋla Loori nim na n ti mali toori tandi bi zaŋla pata zali ka niraba ʒinʒi dinni shab ʒila kuɣusi zuɣu ka shab ʒi gaɣa zuɣu ka gaɣa maa shɛŋa ʒɛnʒɛya pata maa shɛli nyɛla zaɣ dozim ka zaɣ ʒiɛhi gabi dinni ka zaɣ piɛla gabi dinni ka kom bɛ boɣa maa ni tihi galisiya pam

Kuligi ni n boŋo kom ka bi toora bi niraba anahi n toori kom maa kom maa galisiya ka zoya bɛ dinni bi zaŋla boɣati nim na ti toorili gbambihi boɣati nim biɛni ka kurigu dini biɛni zoli n bɛ bi zuɣusaa maa bi lari mi bi niŋla suhupiɛlli ka toori kom maa

Daani n boŋo bi zaŋla teebuya zalu n pa bin para boraadɛ biɛni ka naanzuu biɛni ka alibarisa nim biɛni shab n kohara ka shab mii dara so yɛ liiga piɛlli ka gbubi bia ka so chinchin ka shab yɛ liiga nima

Daani n bɔŋɔ namda kohagu ni namda nim maa galisiya pam ka bin maŋa bɛ dinni namda nim maa kala nim maa galisiya shɛli nyɛla roba roba ka zaɣ piɛla gabi dinni zaɣ vakaɣali biɛni ka namda maa nyɛ biraawn